Ot makiyubo ma bor adada ma ocero maboro lamal, ot man tye ot lega ma dogolane tye malac mapol kun i nyim ot lega man tye yadi makipitogi ma odongo maboco lamal ka mukene ojanyo ajanya dok potgi tye kanen magurin,

Dano ma omako rec icinge kun en omako rec man amaka ki cinge aryo weng rec man pud kimako amaka ki i pii dok recce kome tye mapwot kun recci tye ma ongamo doge bene.

Nyig kic ma mukene tye ka kato ki dog bong ka acel mo tye ka tuk dok mito donyo ibong bongkic man dogge tye malac adida dok dero pa ceng tye ka menyone ma tye ka nen maleng mamwonya

Yeya mapol ma kiketogi iwi cere iteng pii kun yeya mukene tye dong iwi dye pii dok pii man tye pii malac adada ma tye pii nam iwi cere iteng pii man bene tye odi ma kiyubogi ma odine dong tye ma goro ma acel ma kiyubo wiye ki lum lumme oketo ki acel ma kiyubo wiye ki batini batine dong ori ma nyal omako jo mukene tye ka dugo aduga ki idog pii man.

Wele gin aryo ma gin tye lulim piny ma gitye ka wot i kabedo mo ma otal ma yo okato ki iye kun piny i kabedo man tye ma otwo ma ngom tye ma otal ki yadi mogo ma odongo mabor lamal ma kingi lac ka i bor piny tye godi ma ocudo lamal godi man olule alula ka omaane orumo kabedo malac me ngom.

Laco ma en tye lamak rec kun ucung i teng pii dok en tye yutu rec ki goli i teng pii ka ma en ocung iye-ni tye gweng matino tino kun pii man tye pii malac ma nen piine pe tut dok iteng pii man tye lum ma otwi mapol kun ki i bor piny tye godi ma ocudu lamal ma omane i kabedo malac

Dye gudi malac adada ma okato atir matye i ye pipiki mapol kimutoka matye ka ngwec i ye kun i teng gudi man aryo weng tye cuk kacat ma i teng yo yung cel mayung lacucce tye kacato vongi mogo makingabo bongi mapol lamal ki luwil magucung i nyim kacat man.

Lutino kwan mapol magitye i ot kwan kun gubedi ikom ma kiyubo ki bao lutino kwan aryo ma anyimi gitye kawot ki nyero ma igi yom adada kun gin gitye katimo tic cing ma gitye kawot kicweno tol uci kilubira mo mabor ma kiyubo dugu latam

Di boma madit ma opong ki luwot kun tye gudi mo madit ma okato ki iye igudi man, tye lungwec ki pikipiki mapol ma gitye ka ngwec iye ki mutoka bene pa wegine ki mutoka takci me tingo luwot ki jamigi ma nongo giti ka cito i ka bedo mapatpat jo mukene tye ka wot awot iteng gudi man ki tyengi dak i teng gudi man bene tye odi ma ki yubogi odi bati maleng ma dano bedi iye

Lee amuka madit ki matidi magitye ka camo lum kun gitue i dye lum mo ma lum olot maboco dok tye yadi mudongo maboco ma aojanyo matye bunga.

Lee ma bedo i lum ma kilwongo ni bim bim man obedo abedo i jang yat kun omako jang yat ki cinge acel jang yat man bene olot mapol ma kingi tye mading kunpot yat tye madwong malac dok gengo ceng dok miyo titpo ka yweyo pa lee man kun pot yadi man tye ma green.

Nyig kic mapol ma gudure kacel kun nyig kic man bedo calo pud gitye ka kobo akoba me nongo kabedogi dok gin gitye idye lum ma lum tye ka nen kala ma grin.

Coo aryo ma gin gitye ki korgi nono kun yeya man tye idye pii gin omako odo ma gitye ka woti ywero pii ladwo yeya man dok yeya man tye i dye pii mo malac adada pii nam.

Lutino kwan mapol adada magitye i ot kwan kun gin gubedo i kom desk kadok gitye ka keto cwinygi kakwan ma kun inyimgi tye bur maguelo ka gin gitye kakwanone.

Bunga ma yadi tye iye ma pol kun idi bunga man, tye odi bedo pa dano ma kiyubogi odi bati dok bene tye poto ma dano tye ka puro iye cam kun i bor piny tye godi ma ocudu lamal ma olule alula ka omako kabedo malac me ngom.

Lee ma kilwongo ni ongera ongera man obedo abeda iteng lum mo ma kabedone lum otwi matino lapiny ma bedo calo tye di bar

Ot ma kiyubogi malac ma wiye tye lapiny ma wiye ki wero ma kwar odi magi tye malac adada ma bedo calo odi me pwonnye ma guro dano mapol ma mitte yamo odony orom dano.

Lee mapol ma kilwongogi ni lagwa lee man gitye ka wot ma gurye aryeya kun gitye idi aroo idi aroo man piny tye mutwo ma ceng tye ka ryeny matek ma lum weng tye mutwo dok ka mukene tye mutal ma lum mo keken pe iye kun ceng tye ka ryeny matek ma wa tipogi bene tye ka nen.

Dako ma en tye lapur kun en tye i dye poto dye poto man tye poto ma kipuro iye mwanyi kun mwanyi man onyak nyige ma nyige mukene odng otegi ma ocako cek woko ma oloke makwar.

Dano adek ma gitye iyeya dok yeya man tye iyi pii kun pii man tye pii nam dano man gitye ka mako rec kun gitye ka mako rec ki goli me yuto rec dok pii man nen pii ma pe tut ma tye dago dagodago ma lum otwi iteng pii ka lum mukene odonyo idye pii.

Ot ma kiketo iye jami me tuko wer kun jami man tye iye adungu ma mukene kiketo piny mukene kingabo i kor ot dok bene tye cal ma kigoyo agoya ki diro ma tye cal man ma ngat acel tye ludok ma oruko bongo matidi

Dano mapol ma gitye iwi cere ma cok ki pii nam kun pii man tye pii ma lac adada ka jo mukene gitye iyeya ma dong gitye idi pii ki yeya mapol mukene bene kiketogi iteng pii macok ki wi cereni iwi cere man bene tye odi ma dong gitye ma goro ma guri dok acel tye ot lum ma lum wiye dong oketo acel tye ot bati ma dong batine nyal omako.

Dano mapol magugure i kabedo man kun kabedo man tye calo cuk ma i ye tye mutoka matingo ter ma oting cengenge makiguro madwong malac kun icengenge man tye lee winyo makigwoko gang matye gweno gweni man kikelo me acata i cuk madano gupong kun jo mukene mito wilone.

Nyig kic acel ma opye i kom atura nyig kic ma yec komme tye mapol i di wiye i korre wa ityene dak ature man tye ka nen maleng ma mwonya adida kun ti kala matar ma orupe aruba ki mayelo

Dek me acama makitoko i cwan, cwan man tye matar kun dek man tye dek makitedo ma nen mit magamo ter leb dano dok kicelo ka mo oromo maber adada kun tye mucel makiwango awanga maber adada ki kabej ki ringo bene ma nyanya oromo maber adada mamit.

Kabedo pa dano malac ma odi kiyubo iye odi mapol adada dok odi man tye odi bati dano man gibedo ma kingi cok adada ma gudinge kun tye kabedo mukene ma ngom kigolo ki iye ma odong bur matut.

Yo ma okato kapoko dicuk kun yo man tye malac matal ma afwa bene tye i ye matek dok i tenge tye cuk madano tye ka cat i ye cat gi kun dano man gutero amburela ma itere tye jami maguteko gi me acata ma ikine iye tye nyanya ki jami acama luwot mapol bene gitye ka wot i di gudi man ki luwil magucung i nyim cuk ka cat man.

Mon mapol ma gitye idi bar di bar man tye di bar odilo dok moni gitye ka tuko odilo di man tye kiyubo maleng adada ma lumme kijwero piny ka bene kilingo ki rangi matar dok tye ben idye ceng ma ceng tye ka ryeny matar kun tipogi tye ka nen.

Latin kwan ma tye ka gwec ki yomcwiny adida en oruku bongo kwan ka okwako fuk mo acel i bade kun en tye ka ngwec ki yomcwiny adida idyer lum mo ma lum otwi iye lapiny dok lume weny tye ka nen ma gurin ka ma en tye ka ngwec i iye-ni bene tye yadi ma odongo lamal maboco ma ojanyo ento yadi man kingi lac